Wani saurayi yana zaune yana tsince tumatur ko kuma mu ce amfani gina daga ciki. Wannan yana nufin yana rarrabewa tsakanin tumatur, yana rarrabe madu ƙyau da marasa ƙyau. Wannan wani salo ne na rarrabe amfani da aka girba daga gona ana tsince masu ƙyau da inganci a ajiye su guri guda waɗanda suka lalace ko suka harbu ciwo kuwa sai a ajiye su wani wurin. Sai kuma masu girma wuri guda a iri ɗaya, waɗanda suka nuna da wuri a ajiye su wuri guda. Akwai dalilli da ya sa ake ware amfani gona, dalilan suna nan kamar haka: na farko domin a gano waɗanda suka fara lalacewa ko kuma waɗanda cuta ta harba, na biyu domin a rabe waɗanda suka nuna zuwa mataki-mataki. Na uku domin daga darajar amfanin abinci a kasuwa. Yaya ake tantance amfani gona ko kuma yaya ake rarrabe su? To ana rarrabe amfani gona ta hanyoyi guda biyua: na farko rabewa da hannu wato ma'aikata za su iya amfani da hannunsu su rabe. Na biyu amfani da na'ura za ta tantace ta rabe mataki-mataki ko kuma gida-gida.

To a cikin wurin sa yana feshi feshin magananin ƙwari ko kuma feshin maganin gona. Maganin gona dai ya kasu kashi daban-daban, akwai wadda ake fesawa a gona domin kwari, kwari sukan matsawa tsirran da aka shuka, su hana ta sakewa wani lokaci har su kasha ta, lalatata suke yi ta yadda ba za tai amfani ba. So, idan aka ɗakko wani wannan magani aka feshe to dukkanin su za su mutu se a samu amfani sa’an nan kuma akwai maganin feshi na maimai wanda idan aka zo akan yi feshi akanciya dasu ka tsira waɗan da suke takurawa amfani gona, sa’an nan akwai maganin da ake sawa a gona domin koran ƙananan dabbobi da suke ɓata amfani ko suke cinye amfani irin su dila, su kurege da kuma irin su ɓera waɗannan sukan yawanta tone abincin da aka shuka tun kafin su tsira kaman dila yakan tona gyaɗa da ta soma yi, kaman kurege shi ma yakan tona gyaɗa su ɓera da sauransu wani lokaci ma har da ma tsintsaye sa’an nan kuma akwai maganin feshi da ake sawa da ake fesawa a gona domin funfuna da yake fita a gona so akwai misalce-misalcen magungunan feshi irin su dd irinsu ddt, irin su atirazin, irin su giramazon, da dai sauransu sa’an nan akwai yadda ake yin feshi ka futa daban-daban, akwai wadda ake yi da baki da yake bayarwa da ruwa, sa’a nan akwai wadda ake yi da iska, sa’an nan akwai kuma wadda ake yin ta da mai.